nabone umusaani wehale humeza munzu mulimo bimuli ni bigombe bye'liloba byesirangasi

Khembona li-legelwa lilisomesa balekelwa bibindu bi'amba khubulamu bweffe

Ikhobe yekhaale mubisaala akari khu bimuli musisaali.

Naboone umukhasi ni umusaani, umukhasi ali ni i'bag khabakenda khu lugudo luli hambi ni kimisaala ni lukongo...

Nabone basani bali mu'khatale khabakulisa tsi'ngeni waliwo ni bisaala

Naboone babaana bali musibiina bekhale khu ma'desk bekhale khubwikhalilo khabasoma bitabo.

Tsingubo kimisipi bikombe bitabo, buvela.

Ikhembona, ikhembona bifa isi balekelwa basomelamo ni isi bamwata kamandu.

Naboone bimuuli bilkho i'nzukhi mukuunda mulimu ni bisala ni bu......

Khembona tsinzu tsingali, lugudo bisaala nitsi ni lugudo ne bisaala

Naboone kimisaala, kamatoore, tsinzu, nibibi tsili ambi ni lukudo

Naboone Ibendele iliho ne tsi Kala, Imali, imbesemu

Naboone umusani unaba tsingato wemile ambi ni inzu.

Khenbona lugudo bisaala babandu tsimotookha ni tsipikipiki.

Umukhasi wiyakhile bibindu watsiile khunzu isi bakulisilamu buto, cyumbi, kamafura ke khukhwiyakha,...

Khembona ingeni nitsiwaya ba'wambisile mungeni atwela

Naboone ikhaafu yemile khulukewa, bisaala, tsingingi ne bunyaasi isi ikhaafu ili.

Tsikhaafu tsili muku mumeetsi, khatsinywa kametsi ni kimitsalya khakinywa kamafuki.

Nabone basani bali khumetsi, khulyato, ni'bisala

Naboone tsi motokha tsi mbofu tsakanane tsalemelele waliwo kamatosi ni bunyaasi andulo

Nabone basani balinda lukosi bali khuntsila ni motokha ni'bunyaasi ni'intsu ilikho lumako

Khembona umukhasi ali munimilo iye kamayindi wemilemo

umusaani wehale hu pikipiki, waliwo tsimotooha ni tsi pikipiki I tsindi

Basani bakhasi bakwarile tsi kanzo ni tsi'coat numusilikhale wemile wabalindile

Naboone fokedo, gamagi, bubwoba, bitungulu ni ni gamasafu bili kukhasaala khesi bakhalilakho.

Tsimotokha, bisaala tsinzu esi babandu bawambile tsi motokha

Basaani bali khulyato khumetsi khuliwo binyaasi ni bisaala

Naboone bipangiri babirere atwela ngabilimu ni kametsi.